Meeshaan waxaa isugu imaaday odayaal oo meel ku shirayo odayaashaas waxay kala xiran yihiin shatiyaal iyo khamiisyo

Ii muuqdo iska faallo ay saaran yihiin xigaabo cadayys madow caddaan qaxwi

Halkaan waxaa yaalo shaati cadaan, buluug iyo madow ah, shaatigu waa gacmo dheer waxuu suran yahay meesha dharka raga lugu talagay.

Meeshaan waxaa yaalo cambo aad u faro badan kalarkiisu uu yahay cagaar waxaa kudhex jirto laf. Meesha waa suuq lugu gado qudaarta.

Meshan waxaa iskugu imaday odayaal waxeyna xiranyihiin shaatiyaal kala nooc ah okiyaalo saacado hortodana waxaa yalo biyo caafi ah mobelahoda shatiyasha ay kala wtaana wa cagaar bulug iyo cadeys

Meeshan waaderbi derbigas okor mutalelka ah ocadan ah iyo derbi oronjiah waxana kusawiran fiyoore fiyorahas ocagar iyo bulug aykalayihiin

Waa geed midabkiisu yahay cagaar jaallo waxa uu leeyahay miro jaalle ah waxaa ku dhex yaalla buul shimradeed

Waxaa ii muuqda bambalo midabkiisu yahay cadaan waxaa ku jira surwaal midabkiisa iyo darbiga wacdaan

Kuwaani waa niman waxayna dhaqaayaan dhar waana afar nin waxayna kala xiran yihiin buumo iyo surwaal shaatiyaal ay xiran yihiin waxayna dhaqaayaan dhar.

Halkani waxa fadhiyo labo wiil waxa ag yaalo labo koob O biyo ah wiilashasi waxey xaran yihiin shaati

Meeshaan oo iskuul ha joogaan gabdho wataana iyo wiilal wataan waxay ku fadhiyaan kuraas jaallada waxaa ka dambeeyay derbi jaallah waxay wataan shaahdaan

Meshani waa subar markeed laku ibiyo alabta macuunta eey kala yahiin saxaman digsiyal garafoyin biri tawo

Halkan waxa yaalo falinjeer waxa ku jiro caano kajab hilib khudaar iyo malaay